Miidiyaan hawaasaa miidiyaa namoonni yaada isaanii akkasumas ilaalcha isaanii karaa bilisa ta'een miidiyaa irratti qoodamudha. Miidiyaan hawaasummaa kunniin kanneen akka feesbuukii, telegiraama, tiktookii, yuutuubii fi kanneen kana fakkaatan of keessatti hammata.

Muuziqaan wantoota aartii keessaa baay'ee murteessaa fi namoonni baay'inaan itti fayyadaman qindaa'ina sagalee garaagaraa gaddaa fi gammachuu wantoota garaagaraa ittiin ibsachuudha. Namoonni dur irraa itti fayyadamanidha .

Aadaan akkaataa namoonni seenaa keessatti jireenya isaanii fooyyessuuf godhataa deeman hundumaa kan of keessatti qabatu yoo ta'u, aadaa keessatti akkaataa ogummaa nyaata dhiyeessuu, uffata akkasumas gaddaa fi gammachuu isaanii ittiin ibsatan hundumaa of keessatti hammata.

Barumsi karaa idilee fi al idileetiin kan baratamu dha. Karaa al idilee yommuu jennuu Hawaasa irraa, maatii irraa akkasumas naannoo keenya ilaaluudhaan wantoota nuti hubannu yoo ta'u; karaa idilee immoo kitaaba fi barsiisaa irraa mata duree tokko irratti kan qayyabannu dha.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa iddoo namoonni tajaajila fhugaatiif nyaataa qarshii isaanii kaffaluudhaan itti argataniidha. Dhugaatii fi nyaanni kunis ajaajan kan fudhatamu yoo ta'u; manneen kunneen kan isaaniif beeksifaamuudha.

Ispoortiin sochii qaamaa yeroo ta'u, jabina qaamaatiif jecha sochiiwwan nuti raawwannudha. Sochiileen kunneenis kanneen akka utaalchaa, fiigichaa akkasumas darbannaa fi kan kana fakkaatan of keessatti hammata.

Gabaan iddoo wantoonni garaagaraa itti gurguraman akkasuma namoonni midhaan , meeshaalee garaagaraa , uffataa fi kan kana fakkaatan tajaajila garaagaraatiif wantoota uumamuuf oolan yommuu ta'u, adeemsa ganaa kana keessatti taasifamu daldala jedhama

Muuziqaan aartii keessaa baay'ee murteessaa fi isa jalqabaa yommuu ta'u, kunillee walitti qabama sagalee haala qindaa'aa fi bareedaa ta'een, walaloo fi weedduu of keessatti qabatuun gurra namaatti akkaataa toluun, yaada gsmmachuu, gadda namoonni akkaataa ittiin dabarsani dha.

Maatiin hariiroo namoota dhuunfaa giddu jiru Kan dhiigaa fi dhaloota fi guddifachaadhaan namoonni miira tokkoon kan wajjin jiraatan, kan wal wajjin qooddatan yemmuu ta'uu, tokkummaan maatii Kun bakka tokkotti yemmuu dhufu hawaasa jedhama.

Geejjibni akkaataa bakka tokkoo gara bakka biraatti ittiin deddeemnu yommuu ta'u; Konkolaataawwan immoo sa'atii keenya, yeroo keenya xiqqeessee akkasumas haala salphaa fi namatti toluun bakka tokko gara bakka tokkootti akka deemnu kan nu gargaaru dha.

Naannoon wantoota nam-tolchee fi uumamaa baay'eedhaan kan badhaate yommuu taatu, wantoota uumamaan argaman kanneen akka gaarren, qilee, laga akkasumas bineensota, qilootaa fi wantoota kana fakkaatan kan of keessatti hammatedha.

Asxaan mallattoo dhaabbata tokko ibsu akkasumas gamtaa garaagaraa bakka bu'uudhaan ibsu yoo ta'u, mallattoolee asxaa irratti jiran halluuwwan fakkiin hundinuu ibsa mataasaa kan dhaabbaticha wajjin walqabatedha.

Barumsi akkaataa itti namoonni beekumsa hawaasa irraa, namoota, maatii akkasumas naannoo isaa ilaaluu dhaan ogummaa argatan yommuu ta'u, karaa biraa immoo mata duree gara garaa irratti gadi lixinaan qo'achuu dhaan beekumsa argannu dha.

Geejjibni akkaataa namoonni iddoo tokkoo gara iddoo biraa yookaan magaalaa tokkoo gara magaalaa biraa konkolaataa , xiyyaara akkasumas konkolaattota aadaa kanneen akka gaarii garaagaraa fayyadamuudhaan bakka tokkoo iddoo biraatti deemanidha.

Bu'uuraaleen misoomaa misoomni tokko akka jiraatuuf yookiin namoonni haala salphaa taheen akka guddatuuf wantoota baayee barbaachisoo tahanidha. Bu'uuraaleen misoomaa daandii, ibsaa, manneen fayyaa akkasumas dhaabbatoota garagaraa of keessatti Kan hammatudha.

Meeshaaleen manaa mana dhuunfaa yookiin mana jireenyaa kessatti itti fayyadamuuf kan oolu yommuu ta'u, meeshaaleen kunniinis kanneen akka sibiila, teessuma, miinjala, televezyiinii fi kan kana fakkaatan kan biraan immoo nyaata bilcheesuudhaaf meeshaalee fayyadaman of keessatti qabata.

Kuduraa fi muduraaleen wantoota nyaataaf barbaachisan keessaa Isa murteessoo yemmuu ta'an. Kuduraaleen akka ittootti wantoota itti fayyadamnu kanneen akka raafuu, dinnichaa fi Kan kana fakkaatan yemmuu tahu, muduraaleen wantoota haala salphaan yemmuu bilchaate nyaachuu dandeenyu kanneen akka muuzii, burtukaanii fi mangoo fa'adha.

Maatiin walitti dhufeenya yookiin hariiroo namoonni karaa dhalootaatiin firummaa dhiigaan walitti dhufuudhaan bakka tokko waliin jiraatanidha. Maatiin garaagaraa walitti dhufee hawaasa uuma

Namoonni akka naannoo, biyyaa, addunyaa fi gamtaa garaagaraatti hojii gugurdaa hojjetan, namoota biratti fudhatama guddaa qabanii fi dhiibbaa guddaa uuman akkasumas murtee garagaraa kennan namoota bebbeekamoo dha. Hooggantoonni kunis hooggantoota bebbeekamoo jedhamu.

Geejjibni iddoo tokkorraa gara biraatti iddoo salphaa ta'ee fi mijataa ta'een karaa dheeraa ta'e haala salphaan deemuu yoo ta'u, geejjiba kanas turizimii fi bareedina garaagaraa ilaaluuf akkasumas boqonnaa fi bashannanaaf yeroo itti adeemnudha

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa manneen tajaajila nyaataa fi dhugaatii itti kannaman yoo ta'u, namoonni Akka fedhaa isaaniin ajaja garaagaraa kennaniifii akkaataa ajaja isaaniitiin manneen tajaajila kennanidha. Dhugaatiiwwan kunneenis kan akka bu'aa, lallaafaa, shaayii akkasumas wantoota alkoolii qaban of keessatti qabata

Aadaan namoonni jireenya akkaataa Isa duriirraa salphisuudhaaf hojjataa deemuu fi idduma kam keessatti of keessatti hammatu yoo ta'u, aadaa kana keessa ogummaa nyaataa , uffataa, akkasumas ijaarsa garaagaraatu jira

Oduun haala turtii biyya yookiin naannoo tokkoo karaa siyaasaa akkasumas karaa siyaasaa fi haala garaagaraa haala uummanni itti jiru kan gabaafamudha. Oduu kanarratti namoonni ogummaa oduu dhiyeessuu qabaniin gaazexeessitoota garaagaraatiin kan dhiyaatudha.

Manni jireenyaa mana dhaabbataa namoonni iddoo garaagaraa mana hojii, mana barumsaa , bakka garaagaraa ooluudhaan yeroo deebi'an immoo keessatti boqotan, iddoo itti jireenya maatii waliin itti jiraatanidha.

Gaaffilee uumaa fi uumama wajjin wal qabatu, uumaan uumee uumamni akkamitti jiraachuu qabaa fi wantoota kanaan wal fakkaatu fi ilaalcha wal fakkaataa, yaadota wal fakkaataa namoonni qaban bakka tokkotti dhufuudhaan haala itti waaqeffannaa fi tokkummaa isaanii uuman amantii jedhama.

Faayaan waantota calaqqisan, ijatti bareedan, namatti tolan akkasumas kan nama hawwachuu danda'an waantota garaagaraa irraatti kaawwaman fakkeenyaaf qaama namaa gurra, morma, harkaa irratti kanneen argaman akkasumas ijaarsa garaagaraa irratti kanneen argamanidha.

Amantaan dhaabbata yoo ta'u, dhaabbanni Kunis namoota ilaalchaa fi yaada wal fakkaataa haala uuumaa fi uumamaa irratti qabaatan walitti dhufuun akkaataa waaqeffannaa fi sirna garaagaraa itti raawwatanidha. Amantaan baay'een addunyaa irratti ni argama

Hooggantoonni beekamoon hooggantoota uummata irratti akkasumas biyyaa fi sadarkaa addunyaatti dhiibbaa uumuu danda'anii fi ilaalcha falaasamoota gurguddaa kanneen hordofanii fi akkasumas murtee jajjabaa murteessuu kanneen danda'anidha

Manneen nyaataa fi manneen dhugaatii manneen tajaajilli nyaataa fi dhugaatii garaagaraa itti kennamu yoo ta'u dhugaatiiwwan kunneenis kan akka buna, shaayii, lallaafaa fi wantoota alkoolii qaban yommuu ta'u, nyaanni kunneenis nyaatota naannoo naannootti beekamaa ta'an qarshii kaffaluun ajajatanii nyaatanidha.

Matseetii fi gaazexaawwan waantota uumaman yeroo yerootti funaanuudhaan odeeffannoo isaa kan dabarsu yemmuu ta'u, kitaabni immoo gad lixinaam mata duree tokko irratti odeeffannoo dheeraa fi baayyee cimaa ta'e kan kennudha.

Biqiloonni wantoota dhala namaatiif barbaachisan keessaa murteessoo yommuu ta'u, biqiltoonni lubbu-qabeeyyii ol biqiluu danda'an yommuu ta'u, fayidaa garaagaraa nyaataaf akkasumas sirna hargansuu namootaa keessatti oksijiinii gara alaa baasanii kaarboondaayoksaayidii kan fudhatamanidha

Siyaasni akkaataa biyyi tokko falaasama , haala ikoonoomii akkasumas haala jireenyaa, nagaa fi waantota garaagaraa kan of keessatti hammate yoo ta'u, namoonni aangoo irra jiran akkaataa ittiin biyya bitanidha.

Oduun odeeffannoo karaa miidiyaa hawaasummaa Televizyiinii, Raadiyoo fi kan kana fakkaatan irraan haala wantoota yeroo irratti raawwatamaa jiran karaa nagaa, Ikoonoomii akkasumas biyyoota walitti dhufeenya biyyoota garaa garaa yeroo yeroo dhaan odeeffannoo kennu dha.

Hariiroon namoota dhuunfaa keessa jiru kan dhiigaan walitti dhufe (dhalootaan walitti dhufe) fira, haadha, abbaa, eessumaa fi kan kana fakkaatan maatii yommuu jedhaman, hawaasi immoo walitti dhufeenya maatii naannoo tokko jiraatu, ummata naannoo tokko jiraatu kan bakka bu'uu dha.

Barumsi karaa ittiin namoonni beekumsa argatan keessaa tokko yoo ta'u, beekumsa kana hawaasa irraa, maatii irraa yookiin naannoo irraa arguu dhaan kan baranii fi akkasumas karaa idilee ta'een mata duree itti qabatamee kan baratamu dha.

Manneen nyaataa fi dhugaatii manneen nyaatni fi dhugaatiin qarshiidhaan ittiin kennamanidha. Nyaatni kunillee ajajaan kan qophaawu yommuu ta'u, dhugaatiin Kunis kan akka bu'aa akkasumas lallaafaa garaagaraa ta'uu mala.

Faashinii jechuun karaa namoonni yeroo keessatti hundaa’udhaan haala uffannaa, haala nyaataa akkasumas haala ijaarsa gara garaa itti jijjiiramaa, fooyya'aa fi bareedaa ittiin deemudha. Akkasumas namoonni baay'ee jaallachaa itti fayyadamaa kan dhufanidha.

Ji'ograafiin wantoota irra lafaa irratti argamanii fi keessa lafaa jiran gadi lixxinaan kan qo'atu yemmuu ta'u haala olka'insaa, qilleensaa fi kan kana fakkaatan irratti xiyyeeffannaadhaan qo'ata. Seenaan immoo dubdeebii dhala namaa seenuudhaan kan qo'atudha.

Gabaan iddoo namoonni tajaajila oomishaalee geessanii akkasumas namoonni oomisha kana barbaadan haala salphaadhaan ittiin argatan iddoo gurgurtaa fi bittaan itti raawwatudha . Haalli bittaa fi gurgurtaa bakka tokkoo gabaa keessaa raawwatu immoo daldala jedhama

Kitaaba, matseetii fi gaazexaawwan akkaataa odeeffannoon dhimma tokkoo irratti kennamuun bifa barreeffamaatiin kan dhiyaatu yommuu ta'u, kitaabni immoo mata duree tokkorratti kan barreeffamudha. Gaazexaawwanii fi matseetiin immoo odeeffannoo haala naannoo irratti hundaa'uudhaan yeroo yerootti kan laatamudha.

Qonni akkaataa namoonni jireenya guyyaa guyyaa isaanii geggeessuu dhaaf yeroo roobni jiru tti hojjetan yommuu ta'u, qonni kun lafa qotuu dhaan yeroo roobni jiraate tti biqiltuu gosa garaa garaa akkasumas sanyii garaa garaa facaasuu dhaan callaa isaa nyaataaf kan itti fayyadamani dha.